to ñwti caabi kene anaa njega teen solo de yaam xaye bo den toona fo tabaski fadiida waaj taayof ko jikan teen waaj taayof waaj taay mboɓ ne kewne fop ko jikan a refa ngaye jikane o ten koy a fela ngang ko ga'a waa njik na mbaal wala o ndet lakas daal o jikin te jikanong o njiriñ de njirin a jega nang xalis a naanga deɓa xalis fa mayu o jega donta nga jeg xalis a jega o njiriñ trop